Ame eve aɖe yi ke le awu ʋi me le kplɔ ŋu henɔ nane ŋlɔm ɖe gbalevi me na ame aɖewo yi ke tsitre ɖɖe woƒe ŋkume. Nyɔnu si le ameawo dome ɖewo le woƒe viwo ɖe asi eye wo le gbadɔ aɖe te. Teƒea le abe kɔdzi wova ene.

Ɖetugb aɖe le xɔ aɖe me. Xɔ si anye dziƒoxɔ. Enɔ anyi ɖe zikpui nyui aɖe yi ke ƒe amadede le gbemu la me. Ale be wonɔ asi tem ɖe kɔmpita yi ke le ŋgɔ ne la dzi. Tukpago aɖe hã nɔ ŋkume nɛ.

Dzɔdzɔmeŋunya ƒe nusrɔ̃ƒe, afi yi ke nusrɔ̃viwo wodo nusɔsrɔ̃ ƒe awu ŋlaya ʋi ma eye wohe le kplɔ aɖe ŋu yi ke wodze ŋgɔ wonuiwo hele ŋku lém ɖe nusrɔ̃ŋu aɖe ŋu le kplɔ̃a dzi.

Sukuxɔ aɖe me enye esi, sukunɔsrɔ̃viwo le ƒuƒoƒo aɖe me hele ŋku lém ɖe nane ŋuti. Ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui me. Wome eve le tsitre ke wome eve hã bɔbɔ.

anyinɔnɔ xɔme aɖe enye si zikpi yike dzi wo amewo nɔna la le eme alebe kplɔ̃ le dodome nawo ke seƒoƒo aɖe hã le xɔame eye kaɖi yike nɔna xɔme hã nɔ afima eye xɔa me hã dzanyi alegbegbe

Afɔku aɖe dzɔ le teƒe sia. Nuwo kaka abe xɔ yike wobla lae gba le afi sia. Ɖewomahi ya sesee kaka teƒea alo anyigba lae ŋuŋu.

Ɖetugbeviwoametɔ̃ aɖe le dzidzɔdom na woɖokui, wóle aƒuta afiyiwoke wodona esɔwo le, womameve de esɔa dzi alebe esɔkplɔla le ŋgɔ nawó le esɔa ƒe ka ɖe asi, ke tugbedzɛa ɖeka le anyigbã le wó zɔzɔm kple wó

Nuɖuɖu aɖe enye esi le agba aɖe me. Nu siwo wɔ nuɖuɖu siae nye wakye, abladzotɔtɔ, makrooni, gbe yi ke woɖuna woyɔna be salad, koklozii, eflɔ kple shitɔɔ.

Afɔku aɖe dzɔ le mɔdodo aɖe dzi. Ŋu eme eve aɖe do go eye wo kaka. Ŋua ɖeka le dzɛ̃e eye ɖeka le ʋi. Amewo hã wonɔ mɔa me tsom le afi ma ke kpovitɔa ɖe tɔ eye wohe le afi si nuawo dzɔm ɖoa kpɔm ɖaa.

Nyɔnu aɖe le dzodoƒui le nu tɔm. Enɔ anyi ɖe zikpui dzi, etsɔ agba ɖo kɔpɔti yi ke ,me aka le dzi eye nutɔgatsi hã nɔ agba me, kusi le dzodoƒuia eye tsinokplu hã le afi ma.

Awusatɔwo ƒe gbedoxɔ aɖe eye ame ha fũu aɖewo le afi ma. Edze abe ɖe wotso gbedoɖaƒe gbɔna. Ŋu woame eve aɖe hã tɔ ɖe gbedoxɔa ƒe ŋkume eye ameha yiwo ke le afi ma woɖɔ awusakukuwo sɔŋ.

Nyɔnu ɖeka ŋutsu ɖeka kple ɖevi wɔme etɔ̃ wo le seƒoƒo aɖewo gbɔ. Nyɔnua kple ɖevi wɔme eve wo le seƒoƒo aɖe si wode gaŋgui aɖewo me hekɔwo de eke go aɖe me gbɔ ale be ŋutsua kple ɖevi ɖeka aɖe hã wo le seƒoƒo bubu gbɔ ŋutsua hele eke kum nɛ.

Amidzraƒe aɖe nye esi. Ŋu wɔme eve yike ɖeka ƒe nɔnɔme le gbɔmumu eye ɖeka le ʋi ɖea tɔ ɖe amidzraƒea ƒe ŋkume. Nyɔnu wɔme eve kple ɖeviwo wɔme etɔ̃ tɔ ɖe mɔto yike le amidzraƒea ƒe ŋkume. Ame aɖe hã le moto dzi bla nane ɖe eƒe ŋgɔ va yin a. motokula aɖe hã le amidzraƒe la.

Ʋekaɖi ƒe ŋusẽ, Ŋutsui aɖe le ʋe kaɖi ƒe ŋudɔ wɔm le goto. ʋekaɖi gba le egbɔ kple nudɔwɔnuwo yi ke wo kɔ wɔna dɔ hã le egbɔ. Ke enɔ ŋku lem ɖe eƒe kɔmpita dzi eye teƒe yi ke wodzrana nane le abe fiase hã yike le begbadɔ aɖe te le megbe ne.

modzaka ɖeɖe ƒe fefe wɔwɔ aɖe ɖevisoe ŋutsuvi aɖe kple nyɔŋu aɖe le ŋgɔgbia eye and aɖewo yike dze abe wɔwoe Lena nɔnɔme tatawoa ɖe amedzia le wobe ŋgɔ eye ŋutsu aɖe nɔ anyigba henɔ ŋuawo kpɔm ɖaa

Dzo aɖe bi le dɔwɔƒe si le lɔrimɔto si le abe petrol dzraƒe alo ʋudzraɖoƒe ene, ke dzoa fĩa ʋu sike wo le afima, xɔ kple agbadɔ si le afima ale be amewo do ɖe mɔto hele ŋu si dzɔ la kpɔm.

xɔtulawo le wóƒe dɔwɔwuwo me eye wótsɔ wóƒe dɔwɔnu ɖeka tsɔ ɖe woɖokui gbɔ le afima eɖewo le kuku amgba ɖiɖi me eye ɖeka le kuku dzĩ me henɔ eglia ɖom kple mo vevie

Afɔku aɖe dzɔ mɔkekek kple gasɔwo le anyigba. Nyɔnu aɖe le anyigba le vi ɖe akɔnu henɔ avi fam eye sukuvi nyɔnu wɔme eve aɖe de megbe ne nyɔnua. Ke ŋutsu aɖe bɔbɔta henɔ nyɔnua ƒe mo kpɔm. ke Ŋutsua ɖeka hã ɖe eƒe kaƒomɔ kɔ nɔ nyɔnua tsomee.

U.S.A tɔwo ƒe ŋɔnudzrɔƒe aɖe, ŋɔnudrɔla nɔ anyi ɖe eƒe zikpui me ale be U.S.A flaga nɔ egbɔ. Ame eve aɖe nɔ kplɔ̃ aɖe ŋuti eye ame ɖeka aɖe hã nɔ kplɔ̃ ɖeka aɖe ŋuti. Ame aɖewo hã wole ŋɔnudrɔƒe la.

dziɖegbeŋuse dɔwɔlawo ƒe ame eve aɖewo wóle dɔwɔm le teƒe aɖe abe dziɖegbemɔ yike woyɔna be transfɔma la dem ati aɖe ŋu, ekayike wókɔ hia ŋuse hã le mɔ la ŋuti alebe wodo awu blu kple kuku yiwo

Atikutsetsedzraƒe aɖe enye esi. Wowoe abe fiase aɖe me yi ke atɔtɔ, peya, tomatosi kple bubuawo le. Tugbedzɛ aɖe no afi ma do awu ŋlaya henɔ anyi ɖe zikpui dzɛ̃ aɖe dzi henɔ alɔgbɔnu kom.

Ɖevi aɖewo le tɔ aɖe me hele etsikum. Wo le ame ene me. Ɖewo kɔ bɔkiti ʋi eye ɖe hã kɔ bɔkiti blu.

Ɖevi ŋutsuvi sue adzre wonɔ ʋletifɔ aɖe si wotsɔ gbãna gli aɖe ŋu la, ale be te yi ke wole la ƒoɖi ŋutɔ, koto kple nugo gbagbã le afi ma, ɖeviawo ƒe nɔnɔme le abe Fulani ene

Mɔɖaŋudɔwɔla ɖewo le woƒe dɔwo wɔm. Wo le tsitre ɖe nane dzi eye wotu gakpo aɖewo ɖe to henɔ ɖewo hem ɖe eya me. Ɖewo ɖɔ kuku aŋtiɖiɖi eye ɖewo ɖɔ kuku ʋi.